Duu puuni n bɔŋɔ ka duroowa nim ʒɛya duroowa nim maa zuɣu baanjira pipa n pa dizuɣu ka nyɛ zaɣ piɛlli ka fulaawa gba tamya ka nyɛ zaɣ ʒiɛ duu maa puuni bolfu nim dibaayi n biɛni ka nyo

Paɣa n ʒɛya ka zaŋ bin nuɣso bobi ka yɛ liiga sabinli ka wuɣi o nudirigu zuɣusaa ka zaŋ bini pili o zuɣu o nyaanga doo n ʒɛya ka yɛ chinchin liiga ka gbubi yɛ duɣurigu yɛ duɣurigu maa zuɣusaa bin nuɣso n bobli

Kom n doya ka ŋarim dibaayi pa dizuɣu ŋarim dinbala maa daadama ata n bɛ dinni ka piɛɣu gba bɛ dinni ŋarim dinbala maa mii nirabaayi n bɛ di puuni ka piɛɣu lahi biɛni kom maa kpaŋa tihi n biɛni ka di kom nyɛ vakaɣali